Ombaanga yaNedBank otayi ku halele ngaa nee efudho. Efudho lyombili, lyenyanyu oshowo efudho lyoye nali kale ngaa nee lya gamenwa kakegwa ina tsa yekathindi ina pundula.

Aasindani Otatu popi aasindani ye li yaali mboka ya kala nokulongitha okaEppa (epandja lyopaungomba) kaFNB. Mbono taya mono oshimaliwa shawo, otaye shi mono taya pitile mokutuma oshimaliwa kongodhi okulongitha okutuma konomola yongodhi, okutula komayalulo gombaanga go FNB. Nangoye oto vulu okutula epandja ndika lyopaungomba mongodhi yoye, opo wu kale omusindani gwakehe oshiwike.

Otatu popi ngaa nee omupulakeni omaludhi giitaafula, giihongomwa. Iihongomwa mbyono yimwe ohayi landithwa lela. Opu na yimwe iiwanawa. Iihongomwa yimwe oya ningwa miipilangi taku tulwa uutalashe, tayi ningi etyofa. Iinima mbyoka ohayi landithwa, toyi mono kombiliha, yi li momalwaala ga yoolokathana.

Otatu popi ngaa omakwatathano goku nana oshimaliwa, tatupopi ombaanga ndjoka Yo Bank Windhoek yo Capricorn. Oyina iitayi ya andjanekwa moshilongo ashihe. Iitayi unene yili konooli nomondingandinga yoshilongo. Konooli ngaashi Tsumeb, Outapi, mpoka tovulu okumona omakwatho.

Atuti ngaa nee koBank Windhoek ino zapo nande nande, oto monene po ompito yoku ivenena ngaa nee oGondwana Gateway, ndjono tatu popi ngaa nee kutya oto longithwa okakalata kikaVisa, ngoka kuuna okavisa Bank Windhoek oku na iinima iiwanawa lela.